Nyɔnuvia do avɔu. Eda ashi ɖe aŋɛdzi, aŋɛkushime. Atɔtɔ le afi ma, evo li, aŋutsi li, tomatosi li, dɔŋutsi li, aɖiba li.

Ƒomeawo katã wonɔ anyi ɖe agba ɖeka ŋu eŋu ɖum. Ama ɖewo kɔ shi kɔ ŋua ɖu mee. Ama ɖewo kɔ gatsi ekɔ ŋua ɖu mee. Ama ɖewo kam, ama ɖewo dii ŋume eɖuɖum, ɖevia ŋukom.

Sukuvia ɖeka aklẽ aɖu ɖe asi ame ɖeka kɔ asi edo ɖa ame ɖeka hã le axa dzi ewɔ asi be yeali, ame ɖeka kɔ abɔ yi dzi, yevu titsa, ekpla asi kɔme nɛ, ame ɖeka khã wɔ, ame ɖeka lé gbalẽ ɖe asi edo gbalẽ ɖe edzi.

Nyɔnua ŋu dram nu yiwo dram wole ye nye afɔkpa, afɔkpa ƒe pɔlishi, fɔkpatutu nu sesẽtɔ, atsitɔ akɔe ɖe traye me wokɔ ka kɔ blae, ehe tsihe woɖo kuku wo nu kom nyrenyrenyre.

Nyɔnu o lɛ asi me. Wo ayi klɛm nyɛnu a dɔka do wu dzi. ayawo kli kekle to wo kui lɛ nu bubu mɛ

Ŋutsuvia nɔ anyi ɖe ati zikpui dzi, etɔ ɖe megbe, yevua lé ɖevia ɖe asi, ɖevia nu kom, kle aɖu ɖe asi, ɖevia do awu dze, emie ŋku, ɖevia ɖeka kɔ taku tsyɔ ta.

Nyɔŋuvi ɔme eve wo eblutɔwo ƒe eɣe ɖum, ameɖeka de ashi, ameɖeka glɔ̃ ashi, wo de dzoŋu ekɔ, abɔ, ashi, wo te kete, wo ko taku ble dzi.

Nyɔnu woame eve wo tɔ ɖi, wo katã woɖo asi ali, wota avɔ, wosa avɔ ɖe ali go, ame ɖeka do awu ame ɖeka ko avɔ gba akɔ, ame ɖeka lé ka ɖe asi, wosiã awu ɖe ka dzi, koklo ati

Amewo le enukpɔ ƒe wonu kpɔm le enukpɔmɔ dzi, amewo nɔ anyi amewo nɔ anyi ɖe ekpe dzi amewo nɔ anyi ɖe anyigba amewo ɖo papahu amlɔ anyi ɖe edzi.

Wodo dzo ɖe kopɔt me wodo aka dzo, nutɔgba le dzo dzi, woɖo ebli ɖe eme, ebli ɖaɖa, etsi le eŋu, ega hã le yiƒe axa dzi ne memetɔ, nyɔnu aɖe hã nɔ anyi.

Botokoe, ami, ŋutɔ gba, edzo, ŋutɔ gatsi, kushi, gagba, ami gago, ekpe, edzo na.

Wote kete, nyɔnua eʋe ɖum, ŋutsua hã de keta ɖe abɔ, nyɔnua de dzonu, ŋutsua hã de dzonu, woame evea katã wodii atsi, yevu aɖe tɔ ɖe megbe, yi hã de dzonu, nyɔnu aɖe hã le emegbe, eŋu kom nyrenyrenyre, ame woame eve tɔ ɖe wo megbe.

Nyadzɔdzɔgbalẽ, egaƒomɔ, om, enuŋlɔtsi, enusrɔ̃mɔ̃, enuƒomɔ.